Igihome c'inzu cubatse n'amatafari ahiye yo mu bwoko buto buto harimwo umusenyi kurwo ruhome hariko urupapuro rucafyeko inzu, igiti, igikombe, imeza.

Ikigo c'ishure gifise umuryango ufise amabara yirabura, ayera n'ayatukura . Ico kigo cishure gifise uruzitiro rufise amabara yera , ayubururu nay'irabura, harabantu bariko barayisohokamwo, hariho abakuze bariko bagenda hari imodoka y'ishure ifise ibara ry'ubururu ni ryera.

Ikigo c'amashuri kigaragaramwo ibirasi bitatu, gisakajwe amabati, ahandi gisakajwe n'amategura; abana bari hanze bafise umwambaro w'ishuri wera . Ico kigo c'ishuri giherereye impande y'ibarabara.

Ishyure ririmwo abantu benshi batandukanye :abakiri bato ,n'abakuze abagabo n'abagore ,abakobwa n'imisore umwigisha ariko arigisha ahagaze imbere ,afise imashini ya kijambere arikw'aravuga.

Imeza iriko isorori n'udukoresho dutandukanye, imeza ikozwe mu cuma n'ikibaho, abagabo babiri bafatanye amaboko, umwe afise akabuni yambaye ipantaro y'icatsi n'umupira w'ubururu.

Ishure ririmwo abantu benshi batandukanye bicaye kuntebe, hariho nabahagaze. Bicaye kuntebe zimbaho. Harih’abariko baravug’imbere, harimw’abagabo n’abagore, hariho nabar’imbere muga batariko baravuga.